Tsaftace jiki na da matuƙar muhimmanci wajen kula da lafiyar mutum. Yana nufin dukkan hanyoyin da mutum ke bi don tabbatar da cewa jikinsa yana cikin tsafta da lafiya. Wasu daga cikin hanyoyin tsaftace jiki sun haɗa da: na ɗaya, wanke hannu, wanke hannu da sabulu kafin cin abinci ko bayan amfani da ban-ɗaki yana taimakawa wajen hanu yaɗuwar ƙwayoyin cuta. Na biyu, wanke jiki, yin wanka a kai a kai yana taimakwa wajen cire datti da gumi daga jiki. Wanda yake rage yiwuwar kamuwa da cututtuka. Na uku, tsaftace haƙora, tsaftace haƙora, sinadarin wankewa yana taimakawa wajen hana cututtukan haƙora da kuma kiyaye lafiyar baki. Na huɗu, tsaftace muhalli, tsaftace muhalli da wajen zama yana taimakwa wajen rage yaɗuwar ƙwayoyin cuta da kuma kiyaye lafiyar iyali. Na biyar, sanya tufafi masu tsafta, sanya tufafi masu tsafta yana taimakawa wajen kare jiki daga cututtuka da kuma tabbatar da cewa mutum yana jin daɗin jikinsa. Kula da tsaftar jiki na da matuƙar muhimmanci don tabbatar da lafiyar mutum da kuma rage yaɗuwar cututtuka. Domin neman ƙarin bayani, ina nan.

Sarrafa adadin abinci su ne hanyoyin da ake bi don tsara yawan abincin da mutun zai ci domin tabbatar da cewa ba aci fiye da ƙimaba wanda hakan na gtaimakawa wajen kula da lafiyan jiki da kuma gujewa ƙiba. Hanyoyin sarrafa adadin abinci sun haɗa: da na farko fahimtan uawan abinci a fahimtan yawan abinci akwai girman aiki da kuma yawan kayan abinci, girman aiki shi ne tsari na auna abinci a sarrafa ta hayan ƙa’idojin abinci yayin da yawan kayan abinci shi ne adadin abincin da ka zaɓa ka ci, yawan kayan abinci na iya banabanta daga yanayin aikin da aka ba da shawara. Alamomin gani, fahimtan alamomin gani na iya taimakawa wajen fahimyan yawan abincin mai kyau na biyu anfanin sarrafa yawan abinci ya haɗa da kulawa da nauyi sarrafa yawan abinci na iya taimkawa wajen hana cin abinci fiye da ƙima wanda keda matuƙar mahinmanci don rasa nauyi ko kiyayeshi abinci mai daidaito yana ƙafafa cin abinci mai daidaito daga ƙungiyoyin abinci daban-daban na tabbatar da cewa tana samun isassun abubuwan gina jiki ba tare da yawan sinadari ba, cin abinci da hankali sarrafa yawan abinci yana ƙarfafa hankali ta hanyan ƙarfafa mutane su mai da hankali kan alamomin yunwa da kuma kwarewan cin abinci. Na uku shirya dubaru don shirya yawan abinci yin anfani da faranti ko kwano masu ƙanƙanta wannan na iya haifar da jin cewa farantin ya cika kuma yana taimkawa rage adadin abincin da ka ci.

Kulawa bayan ahihuwa yana da matuƙar muhinmanci ga lafiyar uwa da jariri wannan kulawa tana taimakawa wajen tabbatar da cewa uwa tana samun hutu da kuma kulawa ta musanman bayan haihuwa. Ga wssu muhinman abubuwa da suka shafi kulawa bayan haihuwa: na farko hutu da jinya bayan haihuwa yana da kyau uwa ta sama hutu sosai wannnan yana taimkawa wajen dawo da ƙarfinta da kuma rage gajiya hakanan yanada kyau akula da lfiyan jikin uwa domin gujewa kamuwa da cututtuka. Na biyu kulawa da jariri uwa na buƙatankulawa na musanman ga jaririnta hakan ya haɗa da shayar da jaririn nono duba lafiyansa da kuma tabbatar da cewa yana samun isashshen hutu. Na uku tsafta, tsaftan jiki da muhalli yanada mauƙar muhinmanci uwa yakamata akula da tsaftan jikinta musanman a wajen inda ka haihu domin gujewa kamuwa da cututtuka. Binciken lafiya dole ne uwa ta je asibiti ko wurin likita don duba lafiyanta bayan haihuwa wannan na taimakawa wajen gano ko wani irin matsala ka iya tasowa bayan haihuwa kaman ciwon ciki da dai sauransu. Na biyar d taimakon iyali iyali suna da matuƙar mahinmanci wajen bayar ga goyan baya ga uwa bayan haihuwa taimakonsu na iya zama na jiki ko kuma na tunani wanda zai taimakama wajen tattara wahahhalun da ke tattare da sabuwan rayuwa a matsayin uwa. Na shida shawarwari kan abinci abinci me gina jiki yana da matuƙar muhinmanci bayan haihuwa uwa na buƙatan cin abinci mai kyau wanda zai taimka mata wajen dawo da ƙarfinta da kuma samar ma jariri abinci mai gina jiki. Na bakwai hana ƙiba kulawa bayan haihuwa ka iya taimkawa wajen hana ƙiba ta hanyan tsara abinci da kuma motsa jiki kaɗan kaɗan, na takwas tattaunawa da likita idan akwai wasu damuwa ko tanbayoyi game da lafiyan uwa da jariri yana da kyau a tanbaye likita ko mai ba da lafiya kulawa bayan haihuwa na taka muhinmiyan rawa wajen tabbatar da cewa uwa da jaririnta suna cikin ƙoshin lafiya, suna kuma samun ingantaccen kulawa daga iyali da ma’aikatan lafiya.

Shirye-shiryen haihuwa suna da matuƙar muhinmanci ga mata masu juna biyu domin suna taimakawa wajen rage damuwa da kuma tabbatar da cewa an shirya sosai dan karɓan jariri. Ga wasu mhinman abubuwa da ya kama a kula da su don shirya haihuwa na farko zaɓa asibiti ko wajen haihuwa dole ne a zaɓa wurin da za a haihu ko asibiti ne ko gidan haihuwa, ya kamata a tabbatar da cewa wurin yana da ingantaccen kulawa da lafiya kuma na da likitoci da ma’aikatan lafiya masu kwarewa. Na biyu tattaunawa da likita game da yanda za a gudanar da haihuwa, wannan ya haɗa da sanin hanyoyin haihuwa kaman haihuwan al’ada ko ta hanyan tiyata da kuma duk wani abu da ya shafi lafiyan uwa da jariri. Na uku ƙirƙiran shirin haihuwa yana da kyau a rubuta shirin haihuwa wanda zai bayyana yanda ake so a gudanar da haihuwa wannan ya haɗa da abubuwan da ake so na magani kaɗan-kaɗan. Na shida taimakon iyali, a sanar da iyali game da ranan haihuwa ko lokacin da za a tafi asibiti, taimakon iyali na iya zama mai matuƙar anfani wajen bayar da goyan baya ga uwa. Na bakwai shirye-shiryen tattalin arziƙi, a yi la’akari da yanda za a gudanar da kuɗaɗen shiga lokacin haihuwa wannan ya haɗa da kuɗaɗen asibiti, kayan jariri da sauran abubuwan buƙata. Na takwas, kula da lafiyan hankali, haihuwa na iya zama mai wahala ga mata ta ɓangaren tunani yana da kyau a sama hanyoyin rage damuwa kaman yin tunani, karatun litattafai ko kuma tattaunawa da abokai ko masu ba da shawara, na tara shirya wajen karɓan jariri, a shirya ɗakin jariri tare da kayan buƙata kaman gado, kayan sawa da sauran abubuwan more rayuwa ta hanyan yin wa’yannan shirye-shiryen uwa za ta iya samun kwanciyan hankali da jin daɗin haihuwa wanda zai taimaka wajen samun ingantaccen yanayi na haihuwa.

Hanyoyin hana kamuwa da cutan asibiti. Cutan asibiti na ɗaya daga cikin manyan kalubale a kiwon lafiya wanda ke iyya haifar da matsaloli ga marasa lafiya da ma'aikatan jinya ga wasu hanyoyi da za'abi dan hana kamuwa da cutan asibiti. Na farko tsaftace hannaye yana da matuƙar mahimmanci wajen rage yaɗuwar cuta. Ma'aikatan jinya da marasa lafiya su dunga wanke hannaye su da sabulu da ruwa ko kuma suyi amfani da ruwan tsafta mai ɗauke da akalla kashi sittin na sinadarin kariya daga cuta. Amfani da kayan aiki na kariya. Na biyu amfani da kayan aiki na kariya ma'aikatan jinya ya kamata suyi amfani da ya kamata suyi amfani da kayan kariya kamar safan hannu, kariya hanci dana jiki dan kare kansu daga kamuwa da cututtuka haka nan masara lafiya suyi amfani da kayan kariya na hanci dana jiki dan kare kansu daga kamuwa da cututtuka, haka nan marasa lafiya su dunga amfani da kayan kariya idan suna da cututtuka masu yaɗuwa. Na uku tsaftace muhalli tabbatar da cewa wurare asibiti su nada tsafta ya nada matukar mahimmanci, ana buƙatan ayi amfani da magunan tsaftacewa dan wanke kayan aiki gadaje da sauran wurare a asibiti akai akai. Na hudu rigakafin cutan yin riga kafi ga marasa lafiya kafin a shigar dasu asibiti na iyya taimakawa wajen rage yaduwar cututtuka wanna ya hada da Riga kafin cututtukan da suka shafi hunhu, hanta da sauran cututtuka da zasu iyya yaɗuwa. Na biyar kulawa da kwayoyin cututtuka a duba marasa lafiya akai akai dan ganin ko suna da alamun kamuwa da cutan idan akwai alaman kamuwa yakamata a ɗauki matakai dan hana kamuwa da cutan. Na shida iyya kula da abinci tabbatar da cewa abinci da a keba marasa lafiya yana da tsafta kuma an shirya shi a cikin ingattatcen yanayi wanda zai taimaka wajen rage haɗarin kamuwa da cututtuka saboda matsala abinci. Na bakwai ilmantar da ma'atan jinya yakamata a ilmantar da ma'aikatan jinya kan hanyoyi hana kamuwa da aikatan jinya tare da sabunta su kan sabbib hanyoyi da dabaru na kiwon lafiya. Na takwas kula da jiki marasa lafiya su dunga kula da lafiyan su ta hanyan samun isshashen hutu, da cin abinci mai gina jiki da kuma shan ruwa mai yawa, wannan zai taimaka wajen ƙara ƙarfin garkuwan jiki. Na tara bincike kwayoyin cututtuka yin bincike akai akai akan kwayoyin cututtuka a cikin asibiti yana taimakawa wajen gani inda aka samu kamuwa da cuta, wanda zai bada samar ɗaukan matakai na gaggawa ta hanyar bin wadannan hanyoyi za'a rage yawan kamuwa da cutar asibiti wanda hakan zai inganta lafiyar marasa lafiya da ma'aikatan jinya gabaki ɗaya.

Hanyoyin rigakafin da kulawa da cutar sauro wato cutar maleriya. Maleriya cuta ce mai matukar haɗari wanda ake yaɗata ta hanyan cizon sauri. Akwai hanyoyi da dama da za'abi dan rigakafin cutar maleriya da kuma kulawa da itta idan hakan ya faru. Hanyoyin riga kafi na farko sun haɗa da amfani da magunhunan rigakafin ana bada magunhunan riga kafi ga wadan dake cikin haɗarin kamuwa da maleriya musamman mata masu juna biyu, da kanana yara. Na biyu kare kanka daga sauro amfani da kayan kariya yin amfani da kayan kariya kamar riguna da suka rufe jiki da shafa man shafawa na kariya daga sauro. Gina gidajen masu kyau a gina gidajen tareda shinge ayi amfani da allon kariya akan tagogi da wundaji dan hana sauro shiga. Na uku yin amfani da injin kariya, yin amfani da injin fesa maganin sauro a cikin gida na iyya taimakawa wajen rage yawan sauro. Na hudu tsaftace muhallahi, tsaftace wurare zama, cire tarkace da kuma kaucema wurare da ruwa ke taruwa suna taimakawa wajen rage yawan sauro. Na biyar illimin jama'a wayar dakan jama'a gameda hanyoyin rigakafi da Kuma illolin maleriya yanada matukar mahimmanci. Hanyoyin kulawa da cutar maleriya sune kamar haka. Na farko gani cutar da wuri Dan mutun yanajin alamomin maleriya kamar zazzabi, ciwon Kai ko gajiya yakamata ya tafi asibiti nan take a duba shi. Na biyu magani ana samun magunhunan masu inganci kamar maganin atimesinin wanda ke taimakawa wajen warkar da maleriya ya kamata a tabbatar anyi amfani da magunan bisa umurnin likita. Na uku kulawa da lafiya aguji shan magunguna ba bisa ka'ida ba kuma a tabbatar ansha ruwa mai yawa dan gujewa bushewar jiki. Na huɗu kula da juna biyu mata masu juna su tabbatar suna samun kulawa ta musamman daga likitoci domin kare lafiyar su data jaririn su. Na biyar bincike lafiya akai akai, yin bincike lafiya akai akai yana taimakawa wajen gani cutan tun kafin ta zama babban. Rigakafi da kulawa da maleriya suna bukatar hadin guiwar al umma, gwamnati da kuma hukumomin lafiya ta hanyar daukan matakai na riga kafi da Kuma samun kulawar data dace zamu iyya rage yawan masu kamuwa da wannan cuta me hadari.

Shirin inshoran lafiya na ƙashin kai yanada matukar mahimmanci ga marasa lafiya musamman a lokacin ziyaran likita, ga wasu mahimman abubuwan da za'a tattauna akan inshoran lafiya musamman in anzo ganawa da likita. Na farko mene ne inshoran lafiya? Inshoran lafiya na ƙashin kai shirin ne dake bada kariya ga marasa lafiya wajen kashe kuɗi mai yawa a lokacin da suke kula da lafiya hakan ya haɗa da biyan kudin likita, magunguna da sauran ayyukan lafiya. Na biyu amfanin inshoran lafiya rage kuɗin kula da lafiya inshora na taimakawa wajen rage yawan kuɗin da mutun zai kashe a lokacin da yake buƙatar kula daga likita. Samun ingattatcen kulawa tare da inshora marasa lafiya na iyya samun damar zuwa wurin manyan likitoci da asibitoci. Kula da lafiya a lokaci inshora na taimakawa dan tabbatar da cewa marasa lafiya suna samun kulawa a cikin lokaci wanda hakan na taimakawa wajen hana cigban cututtuka. Na uku yadda ake amfani da inshoran lafiya a ziyarar likita, kafin ziyaran yana da kyau ka tuntubi kamfanin inshore dan tabbatar da cewa likitan tana cikin jerin likitoci da suka amince dasu. Gabatar da takardun inshora a lokacin ziyara mara lafiya zai buƙaci ya gabatar da katin inshora ko wasu takardu masu alaƙa dan tabbatar da cewa suna da inshora. Biyan kudi wasu Shirin inshora na buƙatan biyan kafin ayima mara lafiya wani wani wani kaso, wannan na iyya zama kaso daga kuɗin ziyara ko kuma magani. Na hudu neman biyan buƙata marasa lafiya na tambayan likitan su ko ma aikatan asibiti game da duk Wani abu da suka fahinta game da inshoran su kamar yadda ake biyan kuɗi ko akwai wasu kuɗaɗen da zasu biya bayan ziyara. Na biyar kyakkyawan fahinta ya nada kyau a karanta dukkanin ka'idodin shirin inshora kafi a yarda dashi dan tabbatar da cewa marasa lafiya bukatan karanta abunda inshora zata rufe da kuma abunda bazata rufe ba. A takaice shirin inshoran lafiya na kashi kai yana bawa marasa lafiya daman samun ingattatcen kulawa tare da rage nauyin kuɗi a lokacin ziyara, ya nada kyau ayi nazari sosai a shirin kafin a yanke shawara.

Sanarwan lafiya ta jama'a da mahimmancin rashin zama masu watsi da shawarwari ko dokoki da suka shafi kobik nintin. Sanarwan lafiya ta jama'a tanada matuƙar mahimmanci wajen wayar da kan mutane game da lafiyan su musamman lokacin annoba kamar cutar kobik nintin, wannan sanar na taimakawa wajen bada baya nai. Hanyoyin kariya da Kuma abubuwan da za'a iyya yi dan rage yaduwar cutan. Mahimman abubuwan da Sanarwan ta jama'a ke ɗauke dasu. Na farko sauka ka sakon sanarwan lafiya ta zama a sauƙa ƙe da kuma mai sauƙin ganewa. Amfani da harshen da kowa zai iyya fahinta yanada matuƙar mahimmanci. Na biyu bayan da aka gano dole sanarwan ta kasance bisaga bayani da kuma bincike na kimiya domin bayar da ingattatcen bayani game da cutar da take yaɗuwa da mahimmancin matakan kariya. Na uku Irin aiki sanarwan lafiya wayancin ta ɗauke da umurni kan abubuwan da mutane zasu iyya yi kamar sanya kariya hanci, tsare juna daga juna, wanke hannu akai akai da kuma yin riga kafi. Na hudu isarwa ga masu sauraro yakamata ayi la'akari da al'adu, harsuna da kuma hanyoyin zamanta kewa na masu sauraro dan tabbatar da cewa sanarwan ta issa ga kowani rukuni na al umma. Na biyar amfani da hanyoyi masu yawa dan samun masara yakamata a yaɗa sanar ta hanyoyi da dama ciki harda kafofin sada zumunta da kungiyoyin al umma.

A lokacin da aka samu ɓarkewan cuta al umma na iyya bayyana fargaba akan lafiyar su dana dabbobi. Wannan yana haifar da bukatan ayi hankali wajen kula da dabbobi da basu da gida, musamman ma a lokacin da aka samu labarin cewa wasu daga cikin wannan dabbobi na iyya na iyya zama masu dauke da cututtuka. Daya daga cikin shawarwari da hukumomi ke bayarwa ana babbobi ‘yan’ daji abinci, wannan shawaran ta nada matuƙar mahimmanci sabo dalilai kaman haka. Na farko kare lafiya bawa dabbobi ‘yan’ daji na iyya kawo su kusa da mutane wanda hakan na iyya haifar da yaduwar cututtuka daga babbobi zuwa mutane. Na biyu kare dabbobi in idan aka sabama dabbobi ‘yan’ daji bawa abinci suna iyya zama abin dogaro da mutane maimakon neman abinci a cikin halittan su. Wanann na iyya rage yawan dabbobi ‘yan’ daji a cikin yanayi. Na uku tsarin halittu bawa dabbobi Yan daji abinci na iyya canza tsarin abinci inda dabbobi ke zama masu yawa a wuri guda, Hakan na iyya kawo ga sauran dabbobi da tsirrai. Al umma na buƙatan su fahimci cewa duka wani Abu da zasuyi na iyya shafar lafiyan su da lafiyar dabbobin saboda haka yana da kyau subi shawarwari hukumomi, su guji bawa dabbobi 'yan' daji abinci ko su kula da tsafta muhalli. A ƙarshe ya kamata su fadakar da al umma ta hanyoyi daban daban kamar taruka, tallace tallace, kafafen sada zumunta, dan isar da saƙo mai Mahimmanci hakan zai taimaka wajen yaɗuwar da kuma kare lafiyar kowa.

Tsaftar jama'a nada matuƙar mahimmanci wajen kula da lafiyan al umma ɗaya daga cikin hanyoyin da suke da tasiri wajen inganta tsafta jiki shine wanke hannu akai akai. Wanke hannu akai akai na taimakawa wajen kawar da kwayoyin cuta dake iyya haifar da cututtuka kaman su tari, zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka masu yaɗuwa. A cikin al ummominmu ya nada kyau mu wayar dakan jama'a akan mahimmancin wanke hannu, musamman kafin cin abinci, bayan amfani daban ɗakin da bayan hudda da dabbobi. Hakan zai taimaka wajen rage yaduwar cututtuka da kuma inganta lafiyar al umma. Hanyoyin wanke hannu su nada sauƙi ayi amfani da sabulu da ruwa mai tsafta, a wanke hannu sosai na tsawon a kalla dakika ashirin, sannan a shanya su sosai idan babu ruwa ko sabulu ana iyya amfani da kayan tsaftace hannu na hannu, dake ɗauke da a ƙalla kashi sittin na sinadarin kariya. Dole ne gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu su haɗa kai wajen wayar da kan jama'a a kan wannan batu tare da ta hanyar shirya taruka. Bada kayan aiki kaman sabulu, ruwa a wurare jama'a tare da tabbatar da cewa duka mutane suna samun daman wanke hannaye su yadda ya kamata. A ƙarshe tsaftar jiki musamman wanke hannu yana daga cikin hanyoyin da zamu iyya kare kanmu daga cututtuka kuma mu inganta lafiyar al umma gabaki ɗaya. Ya nada mahimmanci mudinga tunawa cewa tsafta hanya ce na inganra lafiya gabaki ɗaya.

Ingattatcen kula da lafiya nada matuƙar mahimmanci a fannin kiwon lafiya, Kuma tana bukatar hadin guiwar duk masu ruwa da tsaki musamman ma likitoci da sauran kwararrun masu ruwa da tsaki. Ingattatciyar kula da lafiya tana nufin bayar da kulawa lafiya wanda ya dace da bukatun marasa lafiya tare da tabbatar da cewa an bi ka'idoji da tsare tsare da suka dace abubuwan da suka shafi inganci kula da lafiya sun hada da. Na farko ilimi da kwarewa masu aikin lafiya kamar likitoci ma'aikatan jinya da sauran kwararru suna bukatan su kasance da ilimi me zurfi da kwarewa a fannin su Hakan na nufin cewa dole ne su sabunta illimin su ta hanyan horaswa da nazarin sabbib bincike. Na biyu Hulɗa me kyau ingattatciyar kula da lafiya, ana bukatan kyakkyawar. Hulɗa Mai kyau ingantaciyar kula da lafiya tana bukatan kyakkyawar hulɗa tsakanin ma'aitan lafiya da marasa lafiya, yanda zasu saurari bayanan marasa lafiya su bada bayani mai inganci kuma su girmama ra'ayoyin su. Na uku tsaro dole ne a tabbatar da tsarin marasa lafiya ta hanyan amfani da ingattattun hanyoyi da kayan aiki hakan yana rage yuwuwar samun kuskure ko jinkiri jinya. Na hudu tsafta, tsaftar wurare nada matukar mahimmanci dan gujewa yaɗuwa cututtuka ma'iakan lafiya ya kamata su tabbar da cewa wuraren jinya suna cikin yanayi me kyau da tsafta. Na biyar bada kulawa ta musamman kowani mara lafiya nada bukatun sa na musamman saboda haka yana da kyau a bawa kowani marasa lafiya kulawa ta musamman bisa ga yanayin lafiyar sa. Na shida goyon baya daga gwamnati ingattatciyar kula da lafiya tana bukatan goyon baya daga gwamnati ta hanyan samar da isassun kayan aiki, horar da ma'aikata da kuma tabbatar da cewa an samar da ingattattun hanyoyin kula da lafiya ga al umma. Kammalawa a taƙaice ingattatciyar kula da lafiya tana bukatar hadin guiwar dukkan masu ruwa da tsaki, a fannin kiwon lafiya masu aikin lafiya suna taka mahimiyyar rawa wajen tabbatar da cewa marasa lafiya suna samun ingantaciyar jinya inganta ilimi da kyakkyawar hulɗa, tsafta da Kuma bayar da kulawa ta musamman. Zamu iyya tabbatar da cewa al umma tana samun ingantaciyar lafiya wanda zata inganta al umma.

Hankali na dan adam ya na da matukar mahimanci wajen gudanar da rayuwa ta yau da kullum duk da haka akwai lokuta da wasu mutane ke fuskantar matsaloli na hankali wanda ake kira cututukan hankali ko matsalolin hankali wannan na iya shafar yadda mutum ke tunani ji da kuma yadda ke ma'amala da duniya a kusa da shi menene cututukan hankali cututukan hankali su na nufin yanayi da ke shafar tunani ji da halayan mutum wasu da ga cikin shaharin cututukan hankali su hada da na farko cutar damuwa wannan na nufin jin bakin ciki mai tsanani wanda zai iya shafar yadda mutum ke gudanar da rayuwar sa mutanen da ke fama da cutar damuwa na iya jin rashin sha'awa a abubuwan da su ka saba yi ko kuma su ji kamar ba su da karfi na biyu, matsalolin fargaba wannan na nufin jin damuwa ko fargaba a lokuta da dama wanda zai iya shafar aikin yau da kullum mutanen da ke fama da wannan su na iya jin damuwa game da abubuwa masu sauki na uku cutar yanayi wannan ya na nufin chanje chanje masu yawa a cikin yanayin mutum inda zai iya zama yayi farin ciki a lokaci guda sannan kuma ya zama mai bakin ciki a wani lokacin cutar gane gane ita ce ta hudu wannan cuta ce ta hankali wace ke shafar yadda mutum ke tunani da fahimta mutanen da ke fama da wannan na jin abubuwa ko kuma su gan abubuwa da ba su faru ba alamomi cututukan hankali alamomin cututukan hankali na iya bambanta daga mutum zuwa mutum ama wasu da ga cikin alamomin sun hada da na farko jin bakin ciki ko kuma damuwa na tsawon lokaci rashin sha'awa abubuwan da su ka saba yi chanje chanje a cikin baci ko abinci jin fargaba ko tsoro a lokuta na yau da kullum rashin iya maida hankali ko tunani mahimancin fahimtar matsalolin hankali fahimtar matsalolin hankali ya na da matukar mahimanci dan samun lafiya ya na taimakawa wajen rage abun kunya yawanci mutane su na jin kunya ko tsoro game da tattaunawa kan matsalolin hankali fahimtar na iya taimakawa wajen rage wannan abun kunya samun taimako idan mutum ya fahimci cewa ya na fama da wata matsala ta hankali zai iya neman taimako da galikita ko kwararre inganta rayuwa taimakon kwararru na iya taimakawa wajen inganta rayuwar mutum ya na bashi damar komawa cikin al'uma kammalawa matsalolin hankali su na da matukar mahimanci a cikin al'uma ya na da kyau mu tattauna game da su dan inganta fahimta kowa ya na da hakin samun lafiya ta hankali kuma ya na da kyau mu talafa wa juna dan samun kyakyawan rayuwa idan ka na ji cewa ka na fama da wata matsala na hankali kada ka yi shakka ka nima taimako da ga kwararru

Rage tasirin gurɓacewar muhalli akan lafiya gurɓacewar muhalli na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalai da ke puskantar duniya a yau wanda ke shapar lapiyar mutane dayawa akwai nau'ikar gurɓacewar muhalli da dama kamar gurɓacewar iska, ruwa ƙasa da hayaniya ga wasu hanyoyi da za a bi don rage tasirin gurbacewa muhalli a kan lafiya na parko pahimtar nau; ikan gurɓacewa pahimtar nau'ikan gurɓacewa sun haɗa da gurɓacewar iska wannan yana paruwa ne sakamakon pitar da hayaƙi daga motoci masana'antu da kuma ƙona mai manyan gurɓatattun abubuwa sun hada da ƙananan ƙwayoyin iska da kuma gurɓacewar ruwa gurɓacewar ruwa ana samun gurɓacewar ruwa daga pitar da shara daga masana'antu magungunan kashe ƙwari da kuma gurɓacewar ruwa daga gida gurɓacewar ƙasa wannan yana paruwa ne saboda ampani da magungunan kashe ƙwari da takin zamani gurɓacewar ƙasa na iya shafar lafiyar abinci da ingancin ruwa gurɓatacciyar hayaniya wannan yana paruwa ne daga supuri ayyukan masana'antu da kuma gina burane wanda ke haipar da matsalolin lapiya na biyu inganta tsarin iska kapa ƙa'idoji wasu tsauri gwamnatoci zasu iya kapa ƙa'idoji masu tsauri akan pitar da hayaƙi daga masana'antuda motoci don rage gurɓacewar iska ƙarapapa wa jirgin ƙasa zuba jari a cikin tsarin supuri na jama'a na iya rage adadin motoci a kan tituna wanda ze rage gurɓacewar iska tallapawa sabbin hanyoyin samar da wuta canzawa zuwa hanyoyin samar da wuta na sabuntawa kamar hasken rana da na iska zai rage gurɓacewar iska daga ma na uku inganta ingancin ruwa kulawa da ruwan datti ampani da sabbin hanyoyin kula da ruwan sha ze taimaka wajen cire abubuwan gurɓatawa kapin su shiga cikin ruwa kare tushen ruwa kapa wurare masu kariya a kusa da tushen ruwa zai hana gurɓatawa daga magungunan kashe ƙwari da pitar da shara daga masana'antu wayar da kan jama'a ilimantar da al'umma game da yadda za'a zubar da shara da kuma illolin gurɓacewa ze ƙarpapa halayya kyawawa daga mutane na huɗu hanyoyin kula da kasa noma me ɗorewa inganta noma na gargajiya ze rage dogaro akan magungunan kashe ƙwari da takin zamani wanda ke gurɓata ƙasa daidaita shara ampani da kyakkyawan hanyoyin sarrapa shara zai hana abubuwan gurɓatawa shiga cikin ƙasa.

ziyahar asibiti akai akai musamman ma wajen cibiyar gaggawa yana da matuƙar mahimmanci wajen kula da lapiyar mu ga wasu mahimman abubuwa da yakamata mu sani game da wannan batu na parko mahimmancin ziyahar asibiti akai akai ziyahar asibiti akai yana taimakawa don duba lafiyar mutun da kuma gano matsaloli tin kapin su zama babba wannan na nupin cewa in aka gudanar da gwaje gwaje na yau da kullun zamu iya gano cututtuka kamar hawan jini ciwon sikari ko kuma wasu cututtuka masu saurin kamuwa dasu a cikin lokaci mai kyau na biyu cibiyar gaggawa cibiyar gaggawa a asibiti suna da matuƙar ampani wajen kula da masu pama da ciwon gaggawa idan mutun yana da wani yanayi na gaggawa kamar ciwon ƙirji wannan na iya zama alamar matsalar zuciya ko kuma wani babban ciwo zazzaɓi mai tsanani idan zazzaɓin ya wuce ƙima yana iya zama alamar cuta mai tsanani rauni ko haɗari idan mutun yayi rauni ko kuma ya puskanci haɗari yana da kyau a kai shi cibiyar gaggawa nan take na uku lokacin ziyarar cibiyar gaggawa yana da kyau mu san lokacin da ya dace mu ziyarci cibiyan gaggawa don akwai alamomin gaggawa kamar rashin numpashi mutun yana jin wahalar numpashi ciwon kai mai tsanani idan ciwon kai yayi tsanani sosai alamomin zazzaɓi mai tsanani idan zazzaɓin ya wuce misali na huɗu mara lapiya a gaza ziyahal asibiti akai akai ba wai don magance matsaloli bane ba har ma da kula da lapiyar mu gabaki ɗaya haka yana nupin cewa duk lokacin da muka ga akwai du mu duba lapiyar mu yakamata muyi hakan domin samun ingantaccen bayani daga likitoci na biyar taimakon gaggawa a lokacin da aka kai mutun ciɓiyar gaggawa likitoci zasu iya dukkan mai yiwuwa don tantance yanayinsa da kuma bashi magani cikin sauri wannan yana nupin cewa samun kulawa cikin lokaci na iya ceton rai kammalawa ziyahar asibiti akai akai musamman ma ciɓiyar gaggawa yana da matuƙar mahimmanci wajen kula da lapiyar mu kada muyi shakkan ziyahar asibiti idan muka ga akwai buƙatar hakan kula da lapiyar mu na buƙatar himma da kuma kulawa ta musamman domin hakan zai taimaka wajen tabbatar da cewa muna cikin ƙoshin lapiya a kowani lokaci kar muyi sake duk lokacin da muka ji wani ciwo ko wani yanayi da bamu iya jurewa yakamata mu hanzarta mu garzaya mu tapi asibiti domin a duba lapiyan mu nan take

Hanyoyin hutu a lokacin tattaunawan shawara hutawa na da muttuƙar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki yau ta hankali a lokacin tattaunawar shawara akwai wasu hanyoyin hutu da za a iya ampani da su domin rage damuwa da kuma ingantar fahimtar juna ga wasu daga cikin hanyoyin hutu da za a iya ampana da su na parko numpashi mai zurpi numpashi mai zurpi yana taimakawa don rage damuwa, da kuma sakin jiki a lokacin tattaunawa mai shawara na iya koyawa mai neman shawara yadda za a yi numpashi mai zurpi mataki na farko, a rupa ido a dauki numpashi mai zurpi ta hanyar hanci a riƙe shi na wasu daƙiƙa mataki na biyu, a cire numpashin ta baki a hankali. Mataki na uku, a maimaita wannan tsari na mintina kaɗan sannan na biyu, tunanen kyawawan abubuwa tunanen kyawawan abubuwa na iya taimakawa wajen sauƙaƙa abubuwa a lokacin tattaunawa, mai shawara na iya tambayar mai niman shawara yayin tunanin abubuwan da suka paru a rayuwar sa, da suka sa shi parin ciki ko jin daɗi na uku, tsayawa da kyakkyawan jiki tsayawa tare da kyakkyawan jiki tana taimakawa wajen inganta yanayin zuciya mai neman shawara na iya koyan yadda za'a zauna ko tsayuwa tare da jiki mai kyau, wanda zai iya bashi damar jin daɗin tattaunawar na huɗu, koyan hanyoyin sakin jiki Akwai hanyoyi da dama na sakin jiki, kamar motsa jiki da tunani wannan hanya tana taimakawa wajen inganta lafiyar jiki da ta hankali ta hanyar motsa jiki da numpashi tunanin natsuwa, wannan wata hanya ce da ta ke ba da damar tunani cikin natsuwa da kuma rage damuwa na biyar, ampani da kiɗa kiɗa mai laushi, na iya zama hanya mai kyau don hutawa a lokacin tattaunawar ana iya kunna kiɗa mai laushi domin samar da yanayi mai kyau wanda zai taimaka wajen rage damuwa na shida, pasara jin daɗi mai neman shawara na iya bayyana yadda yake ji a wannan lokacin wannan yana taimakawa wajen bayyana damuwar sa da kuma samun taimako daga mai shawara kammalawa hutawa na da muttuƙar mahimmanci a lokacin tattaunawar shawara ta hanyar ampani da waɗannan hanyoyin hutu mai neman shawara zai iya samun sauƙi daga damuwa da kuma inganta fahimtar juna hakan zai ba shi damar tattauna matsalolin sa cikin natsuwa da kwanciyar hankali, wanda hakan zai inganta sakamakon tattaunawar.

Jin ƙai da haƙuri a asibitoci wato dauriyar addini. Jin ƙai da haƙuri tana da matuƙar mahimmanci a cikin asibitoci musamman ma a cikin al'ummomin da ke da banbancin addini. A asibitoci ana fuskantar mutane daga kowane ɓangare na rayuwa, kuma kowane mutin yana da ra'ayoyi da imani daban-daban, wannan na nufin cewa ya zama dole a irin waɗannan banbance banbancen dan inganta lafiya, da jin daɗin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya. Mahimmancin jin ƙai da haƙuri sun haɗa da Na farko: Girmama imani kowane mutin yana haƙƙin girmama imanin wasu, a asibitoci yana kyau a bada dama ga marasa lafiya siyi ibada ko gudanar da ayyukan addininsu kamar: Addu'a, ko kuma suyi amfani da kayayyakin addininsu. Na biyu: Inganta hanyar kula da lafiya idan marassa lafiya su na jin ce wa an girmama imaninsu hakan na iya haifar da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu da ma'aikatan lafiya, wannan na iya taimakawa wajen inganta hanyoyin kula da lafiyarsu saboda su na jin daɗin Kasancewa cikin yanayi me kyau. Na uku: Yadda tashin hankali lokacin da mutim ke fama da rashin lafiya ze iya jin damuwa ko tsoro, idan aka girmama addininsa hakan na iya rage wannan tashin hankali yana me sa su ji daɗin kasancewa a asibiti. Hanyoyin inganta jin ƙai a asibiti sun haɗa da: Na farko: Horon ma'aikata yakamata a horar da ma'aikatan lafiya kan yanda za su girmama banbancin addini wannan ze taimaka masu su fahimci yadda zasuyi ma'amala da marassa lafiya daga addinai daban-daban. Na biyu: Samadda wuraren addu'a. Asibitoci na iya samarda wuraren addu'a ko wuraren shaƙatawa inda marassa lafiya zasu iya gudanar da ibadunsu, cikin kwanciyar hankali. Na uku: Tintiɓar ma su ruwa da tsaki akwai buƙatar a haɗa ma su ruwa da tsaki daga al'ummomi daban-daban dan tattaunawa akan hanyoyin inganta jin ƙai da haƙuri a asibitoci. Kammalawa Jin ƙai da haƙuri a asibitoci suna da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da ce wa kowa ya samu ingantaccen kulawa ba tare da la'akari da addininsa ba, wannan yana da taimakawa wajen gina kyakkyawar alaƙa tsakanin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya, wanda ke haifar da ingantaccen tsarin kula da lafiya ta hanyar girmama banbance banbancen addini, asibitoci na iya zama wurare ma su lafiya, jin ƙai, da haɗin kai ga dukkan marasa lafiya.

Girmama zaɓin marasa lafiya da muhimmanci ajiye bayanai na lafiya a fannin lafiya girmama zaɓin mara lafiya yana matuƙar muhimmanci wannan yana nufi cewa ya kamata a bawa marasa lafiya damar yanke shawara game da lafiyarsu da kuma yadda za a kula su hakan na nufin ba wai kawai a girmama ra'ayoyinsu ba har ma a yi la'akari da buƙatunsu da sha'awarsu a cikin tsarin kula da lafiyarsu a cikin wannan tattaunawar za mu mai da hankali kan muhimmancin aje rane na lafiya a cikin tsari muhimmanci girmama zaɓin marasa lafiya sun haɗa da; haƙƙin marasa lafiya kowane mutum yana da haƙƙin yanke shawara kan lafiyarsa wannan yana nufin cewa marasa lafiya a haƙƙinsa ne duk wani bayanai game da lafiyarsu ciki har da hanyoyin magani duk wani magunguna da sauran abubuwan da suka shafi lafiyarsu na biyu inganta dangantaka lokacin da aka girmama zaɓin marasa lafiya hakan na ƙara inganta dangantaka tsakaninsu da ma'aikatan lafiya yanayi na haifarda kyakkyawar mu'amala wanda zai iya taimakawa wajen samun ingantaccen sakamako na magani na uku ɗaukaka marasa lafiya da marasa lafiya suna da ikon yanke shawara rai da lafiyarsu hakan na ƙarfafa su su kasance masu himma wajen kula da lafiyarsu suna jin cewa suna da alhakin lafiyarsu wanda ke haifar da sauran sakamako mahimmancin aje raye na lafiya aje raye na lafiya yana da matuƙar muhimmanci yana taka muhimmiyar rawa a wajen tsarin girmama zaɓin marasa lafiya ga wasu daga cikin dalilan da ya sa ajiye bayanai na lafiya yake da muhimmanci na farko bayar da bayanai ajiye bayanai na lafiya yana bada cikakken bayani game da tsarin lafiyar marasa lsfiya magungunan da suke amfani dasu da kuma hanyoyin maganin da aka yi wasu wannan yana taimakawa wajen tabbatar da cewa marasa lafiya suna samun kulawa bisa da buƙatunsu na biyu tsaro aje raye na lafiya yaana taimakawa an tabbatar da cewa an adana bayanai marasa lafiya cikin tsaro waɗannan na nufin cewa ana girmama sirrin marasa lafiya wanda ke ƙarfafa amincewa tsakaninsu da ma'aikatan lafiya na uku yana kawo wa wajen yanke shawara lokacin da aka adana bayanai a store a ma'ajiyar bayanai na lafiya 'ma'aikatan lafiya za su iya yanke shawara ma fi kyau game da hanyoyin magani hakan na nufin cewa za a iya bawa marasa lafiya zaɓuɓuka masu kyau bisa tarihin lafiyarsa

amsawa ga gargaɗi wato mahimmancin amsar jama'a ta hanyar kafofin sadarwa na zamani a cikin wannan zamani na fasahar sadarwa kafofin sada zumunta suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa bayanai da kuma amsawa ga gargaɗi wannan yanada matuƙar muhimmanci musamman a lokutan gaggawa kamar lokacin annoba haɗura ko wasu abubuwan da ke buƙatar ayi gaggawa a cikin wannan tattaunawar zamu duba yadda jama'a ke amsawa ga gargaɗi ta hanyar kafofin sada zumunta da kuma tasirin hakan hanya ta farko itace hanyoyin yaɗa gargaɗi kafofin sada zumunta kamar twitter facebook instagram da whatsapp suna bada damar yaɗa gargaɗi cikin sauri lokacin da wani abu ya faru wanda ke buƙatar gaggawa hukumomi da masu ruwa da tsaki suna amfani da waɗannan dandamali dan isar da saƙonnin su ga jama'a misali gargaɗi kan yanayi a lokacin guguwa ko ruwan sama me yawa hukumomi na iya fitar da gargaɗi ga al'umma ta hanyar kafofin sada zumunta dan suyi shiri gargaɗi kan lafiya lokacin annobar cuta hukumomi na iya amfani da kafofin sada zumunta dan sanar da jama'a game da hanyoyin kariya na biyu tasirin amsar jama'a amsar jama'a ga gargaɗi ta hanyar kafofin sada zumunta na iya zama me tasiri sosai ga wasu hanyoyi da hakan ke yi temako ga juna jama'a na iya amfani da kafofin sada zumunta dan raba bayanai shawarwari da kuma hanyoyin temako ga waɗanda suka shafa wannan na ƙara haɗin kai tsakanin al'umma faɗakarwa lokacin da mutane suka ga kosuka karɓi gargaɗi suna iya yaɗa shi ga abokai da dangi da hanyar raba shi a shafukan su hakan na temakawa wurin isar da saƙon ga mutane da yawa cikin ƙanƙanin lokaci ƙarfafa gwiwa a lokacin gaggawa amsar jama'a tana iya zama tushen ƙarfafa gwiwa misali lokacin annobar cuta mutane na iya bayyana yadda suke kula da lafiyar su yadda ze iya ƙarfafa wa wasu kuma su ɗauki matakai masu kyau na uku ƙalubale duk da yake kafofin sada zumunta suna bada dama me yawa wajen amsawa ga gargaɗi akwai wasu ƙalubale kamar matsalar bayanan ƙarya akwai yiwuwa yaɗa bayanan ƙarya ko jita-jita anda ze iya haifar da ruɗani tsakanin al'umma saboda haka yana da mahimmanci a tabbatar da ingancin bayanan kafin a yaɗa su rashin tsaro lokacin da aka fitar da gargaɗi akwai yiwuwa wasu mutane suyi amfani da damar dan suyi zamba ko cin zarafi hakan na buƙatar kulawa daga hukumomi

rawa da kafofin watsa labarai ke takawa a cikin damuwa na lafiya tare da dangantaka da ayyukan sadarwa lafiya kamar bayanin lafiya ilimi motsawa haɓɓaka tarbiya cigaban lafiya da kuma tsara ƙungiyoyi rawar kafofin watsa labarai a cikin damuwa na lafiya kafofin watsa labarai suna da matuƙar mahimmanci wajen gudanar da damuwa na lafiya suna taka muhimmiyar rawa me mahimmanci wajen yaɗa bayanai ilimantar da mutane da kuma motsa su dan ɗaukar matakai masu kyau da rage lafiyar su na farko bayanan lafiya kafofin watsa labarai suna bada sahihin bayani da rage cututtuka hanyoyin kariya da kuma magunguna wannan na temakawa wajen rage tsaro da rashin sani da ke tattare da damuwa na lafiya na biyu ilimi ta hanyar shirye-shiryen ilimi labarai da kuma tattaunawa kafofin watsa labarai suna bada ilimi ga jama'a akan hanyoyin kiwon lafiya abinci me gina jiki da sauran mahimman abubuwa da suka shafi lafiya na uku motsawa kafofin watsa labarai suna iya motsawa mutane su ɗauki matakai masu kyau kamar yin rijista dan rigakafi ko kuma ziyartar likita wannan yana ƙarfaf gwiwar mutane su kula da lafiyar su na huɗu haɓɓaka tarbiya kafofin watsa labarai suna temakawa wajen inganta tarbiyar al'umma ta hanyar yaɗa ɗabi'u masu kyau kamar tsabtar jiki da kum bin ƙa'idojin kiwon lafiya na biyar ci gaban lafiya sadarwar lafiya ta hanyar kafofin watsa labarai na iya zama hanya me kyau dan inganta ci gaban al'umma suna temakawa wajen shawo kan matsalolin lafiya ta hanyar bayar da shawarwari da hanyoyin magance su na shida tsara ƙungiyoyi kafofin watsa labarai na iya temakawa wajen tsara ƙungiyoyi masu zaman kansu ko na gwamnati dan yin yaƙi da damuwa na lafiya na iya haɗa kai tsakanin masu ruwa da tsaki dan samun ingantaccen ƙarin kiwon lafiya kammalawa a taƙaice kafofin watsa labarai suna taka muhimmiyar rawa a cikin damuwa na lafiya ta hanyar bayar da bayanai ilimi motsawa haɓɓaka tarbiya cigaban lafiya da tsara ƙungiyoyi wannan yana tabbatar da cewa al'umma tana samun ingantaccen bayani wanda ze temaka mu su wajen kula da lafiyar su saboda haka ya kamata a tuntuɓi dukkan wa'ennan kafofi masu ruwa da tsaki dan aji cikakken bayani me mahimmanci kuma sahihi

tsarin lokaci wato mahimmancin tsara lokaci da taƙaitaccen bayani tsara lokaci yana nufin yadda mutum ko ƙungiya ke tsara lokacinta dan gudanar da ayyuka da kuma cimma burin da aka sanya yana da matuƙar mahimmanci a cikin rayuwar yau da kullum musamman a cikin harkokin aiki karatu da sauran al'amuran rayuwa ga wasu mahimman bayanai tsarin lokaci na farko mahimmancin tsara lokaci inganta ayyuka tsara lokaci yana temakawa wajen inganta aikin mutum ko ƙungiya bayan tsara lokaci yadda ya kamata ana samun damar gudanar da ayyuka cikin sauri da inganci rage damuwa idan aka tsara lokaci yana rage damuwa da tashin hankali mutane na iya jin daɗin gudanar da ayyukan su ba tare da cin cewa suna gajiya ko kuma suna yin jinkiri ba cimma burin rayuwa tsara lokaci na temakawa wajen cimma burin mutum ta hanyar tsara lokacin sa mutum na iya saita gajeren lokaci da na dogon lokaci na biyu hanyoyin tsara lokaci amfani da lokaci yi amfani da kalanda ko jadawalin lokuta yana temakawa wajen tsara abubuwan da za'a yi a kowane rana sanya ayyuka a jerin rubuta jerin ayyukan da za'a iya yi tare da fifiko ga wanda suka fi mahimmanci tsara lokaci na musamman sanya lokuta na musamman dan gudanar da wasu ayyuka kamar karatu ko hutu na uku taƙaitaccen bayani kammalawa tsara lokaci yana da matuƙar mahimmanci ga kowane mutum ko ƙungiya yana temakawa wajen inganta aiki rage damuwa da cimma burin rayuwa hanyoyin tsara lokaci sun haɗa da amfani da ka kalanda ko kuma jadawalin lokuta sanya ayyuka a jere da kuma tsara lokuta na musamman ta wannan hanya mutum ze iya gudanar da rayuwar sa cikin tsari da inganci kammalawa tsara lokaci yana taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin rayuwar mu ta yau da kullum tare da kyakkyawar tsari mutum ze iya samun nasara a cikin dukkanin al'amuran sa ya rage damuwa kuma ya cimma burin sa yin amfani da hanyoyin tsara lokaci na iya zama hanya me kyau dan inganta rayuwar al'umma yin amfani da jadawalin lokaci yana da matuƙar mahimmanci domin haka yana sa wa mutum ya cimma burukan sa na yau da kullum ba tare da ya ɓata lokaci ba kuma cikin tsari da walwala hakan yana nufin cewar

matsalolin lafiya da kafar labarai wato mahimmancin tabbatar da gaskiya a cikin zamanin yau kafafenn yaɗa labarai suna da tasiri sosai wajen yaɗa bayanai game da lafiyar mutane wannan ya haɗa da labarai kan cututtuka ƙwayoyin cuta da kuma illolin da suke tattare da su ɗaya daga cikin manyan batutuwa da aka fi ɗora hankali a kai shi ne haɗarin lafiya na ƙwayoyin cuta kamar su ƙwayar cutar da ke haifar da zazzaɓin cizon sauro cutar hunhu da kuma cutar ƙyanda na farko jan hankali a kan haɗarin lafiya jan hankali akan haɗarin lafiya ya haɗa da matsalar bayani kafafen yaɗa labarai da yawan yin amfani da kalmomi masu jan hankali dan jawo hankalin masu karatu misali suna iya bayyana cutar ƙyanda a matsayin mummunar cuta ko cuta me barazana ga rayuwa wanda hakan na iya haifar da tashin hankali a cikin al'umma rashin gaskiya wasu lokutan labaran suna iya kasancewa basu da tushe ko kuma suna bayar da bayani me rauni game da gaskiyar cutar wannan na iya sa mutane su ji tsoro ko kuma su ɗauki matakai marasa dacewa na biyu cutar ƙyanda menene cutar ƙyanda cutar ƙyanda cuta ce me yaɗuwa wace ke haifar da zazzaɓi ciwon jiki da kuma fitar ƙuraje yana da matuƙar tasiri ga yara musamman wanda basu samu rigakafi ba illolin cutar illolin cutar sun haɗa da matsaloli masu tsanani kamar tari ciwon ido da kuma wasu matsaloli na jiki saboda haka yana da mahimmanci ayi rigakafi dan kare yara daga wannan cuta na uku koyarwa daga labarai masu jan hankali akan haɗarin lafiya tattara gaskiya ya kamata mutane su kasance masu kula da ingancin um bayanan da suke karantawa dole ne su duba tushen kafin su yanke hukunci ko ɗaukar mataki ilmantarwa hanyar mafi kyau dan gujewa tasirin labaran da aka yi wa jan hankali shi ne ta hanyar ilmantar da kai game da cututtuka da hanyoyin kariya hakan na nufin karanta littattafai ziyartar asibitoci ko kuma tuntuɓar ƙwararru a fannin lafiya kammalawa jan hankali akan haɗarin lafiya yana iya zama barazana ga fahimtar al'umma game da cututtuka kamar ƙyanda yana da mahimmanci a samar da ingantaccen bayani dan gujewa tsoro marar tushe da kuma tabbatar da cewa mutane suna ɗaukar matakai masu kyau dan kare lafiyar su yi rigakafi samun ilimi da kuma kula da ingancin bayanai na daga cikin hanyoyin da za'a bi dan domin inganta lafiyar al'umma saboda haka ya kamata ayi hankali da hattara wurin irin bayanan da ake samu

Tattaunawa akan yadda na jima'i yana da matuƙar muhimmanci a cikin wannan al'umma tamu yadda na jima'i yana nufin amincewar da mutum ya bayar kafin a yi wani abu na jima'i da shi ko da ita wannan yadda tana da wasu muhimman abubuwa ya kamata akula da su muhimman abubuwa su ne kamar haka; na farko amincewa ta hanyar bayyana yadda na jima'i yana buƙatar a bayyana shi a fili dole ne dukkannin masu ruwa da tsaki su amince da jima'i ba tare da wani nauyi ko tilastawa ba na biyu yadda mai maimaituwa yadda da ta kasance kawai a lokacin farko ba yana dakyau ka tabbatar da cewa dukkanin masu jima'i suna cikin yanayi mai kyau kuma suna son su cigaba da jima'in a kowane lokaci da suke so su yi na uku haƙoƙin mutum kowane mutum yana da haƙƙin yanke hukunci akan jikinsa idan wani ya ce a'a wannan yana nifin a'a ya kamata a girmama ra'ayin kowa hakan yana nufin cewa duk wani mai yunƙuri da tilastawa ko lallashi bai dace ba kwata-kwata na huɗu yanayi yadda da jima'i yana buƙatar yanayi mai kyau misali idan mutum yan cikin yanayi na shaye-shaye ko rashin lafiya yarda na iya zama ba ainihi daga zuciya ba yana nufin cewa mutum na cikin wani yanayi wanda bai san kansa ba tukunna na biyar illartarwa tattaunawa ƙin yadda na jima'i ina buƙatar muhimman abubuwa na ilimantarwa ga matasa da kuma al'umma gabaki ɗaya wannan zai taimaka fita gada cin zarafi da kuma tabbatar da cewa ko ya fahimtar hankinsa a matsayinsa na mai ruwa da tsaki a cikin harka tare da waɗannan abubuwa za mu iya inganta fahimtar juna kan yadda na jima'i tsakanin matasa da kuma tabbatar da cewa ana girmama juna a cikin al'umma bai kamata a ce akwai tilastawa ko tozartawa ba akan yadda na jima'i

tsarin barci tsarin barci yana nufin yanda mutun ke kwanciya da tashi da kuma yanda yake samun hutu a cikin lokacin barcinsa wannan tsari yana da matuƙar tasiri ga lafiyar jiki da kwakwalwa ga wasu mahimman bayanai kan tsarin bacci na parko nau'in barci nau'in barci ya haɗa da barci sassauƙa wannan yana ɗauke da matakai guda huɗu a cikin wannan lokaci jiki yana samun hutu sosai ana yin gyare gyare a cikin jiki mataki na parko shine lokacin da mutun ke shirin bacci mataki na biyu yana nupin lokacin da mutun ke cikin barci me sauƙi yayin da matakai na uku da na huɗu suna nupin barci me zurpi barci me nauyi wannan shine lokacin da mutun ke maparki a wannan lokacin jiki na cikin wani yanayi me tsanani amma kwakwalwa tana aiki sosai bacci me nauyi yana paruwa ne akai akai a cikin dare na biyu tsahon barci yawan awannin da mutun ke buƙata na barci yana canzawa bisa shekaru yara yawanci suna buƙatar awanni goma sha biyu zuwa goma na barci matasa sun pi buƙatar awanni takwas zuwa goma manya suna buƙatar tsakanin awanni bakwai zuwa tara rashin ishasshen bacci na iya haipar da gajiya da rashin mai da hankali na uku lokacin barci yana da kyau ayi ƙoƙarin kwanciya da tashi a lokaci guda kowace rana wannan yana taimakawa wajen tsara ƙarin jiki da kuma inganta ingancin barci hakan nan yana da kyau a guji shan kayan wartsakewa ko kuma abubuwan da suke rage ingancin bacci kapin kwanciya na huɗu abubuwan da suke shapar bacci damuwar zuciya rashin kwarciyan hankali na iya shapar bacci yin tinani ko damuwa kapin kwanciya na iya hana mutun samun barci me kyau yanayin ɗakin barci ɗakin da mutun ke barci yana da mahimmanci ɗakin yakamata ya kasance me sanyi me duhu kuma ba tare da hayaniya ba motsa jiki yin motsa jiki na yau da kullun yana taimakawa wajen samun ingantaccen bacci amma kada ayi motsa jiki sosai kapin kwanciya na biyar mahimmancin bacci barci yana taimakawa wajen gyara jiki da kwakwalwa yana bawa jiki damar sabunta kansa da kuma inganta garkuwar jiki hakan nan barci mai kyau yana inganta tinani ƙara ƙarpin gwiwa da kuma lapiya gaba ɗaya rashin ishasshen bacci na iya haipar da matsaloli kamar ciwan kai gajiya da kuma ƙaruwar haɗarin kamuwa da cututtuka kammalawa raya tsarin barci yana da matuƙar mahimmanci ga lapiyar jiki da kwakwalwa yin ampani da hanyoyi masu kyau don inganta barci ze taimaka wajen samun ingantaccen hutu da jin daɗi a rayuwa idan kana puskantar matsaloli na barci yana da kyau ka tuntuɓi likita don samun shawarwari masu kyau

gudanar da damuwa yana da matukar mahimmanci ga mata masu sanaa musamman ma wayanda ke cikin harkokin kasuwanci yawan cin mata na fuskantan nauyi mai yawa wajen kudanar da kasuwanci kulawa da iyali da kuma gudanar da alamuran yau da kullun, hakan na iya haifar da gajiya da kuma gudanar da alamuran yau da kullun, hakan na iya haifar da gajiya da damuwa da kuma gudanar da alamuran yau da kullun, hakan na iya haifar da gajiya da damuwa wanda ke baiyana a matsayin rubuce-rubuce a idanu musamman ma idan suna yawan goge ido hanyoyin ngudanar da damuwa ga mata masu sanaa na farko hutu mai kyau idan kina jin gajiya yana da kyau dauki hutu, zaki iya daukan dai'ai kadan ki zauna a waje mai kyau ki rufe idanki kiyi tunani ko kuma kiyi hinfashi mai zurfi wan nan zai taimaka wajen sabunta karfinki na biyu motsa jiki motsa jiki na taimakwa wajen rage gajiya da damuwa koda kuwa kinyi aiki a wajen aiki zaki iya yin wasu motsa jikin na sauki kamar tsayawa ko kuma yin tafiya a waje na yan dakikai na uku shanruwa rashin shan ruwa na iya haifar da gajiya ki tabbatar kin sha isheshshen ruwa duk lokacin da kike cikin aiki wan nan zai taimaka wajen kiyaye lafiyarki da kuma inganta karfin jiki na hudu tsara aiyuka tsara aiyuka na da matukar mahimmanci tsara aiyukanki a cikin jerin abubuwan da zaku iya yi na rage damuwa ki rubuta abubuwan da suka fi mahimmanci ki maida hankali kan su san nan kiyi kokarin kalmalasu a hankali na biyar sadarwa kada ki ji kunya wajen neman taimako daga abokai ko iyalai idan kina cikin gajiya nasarwa na iya zama hanya mai kyau dan samun goyon baya da kuma rage nauyin da kike ji na shida auna lafiyar hankali yin adua ko kuma yin tunani na iya zama hanya mai kyau dan samun natsuwa kiyi kokarin daukan lokaci dan yin tunanmi, ko kuma kiyi sallah dan samun kwanciyan hankali na bakwai nishai kallon fina-finai karanta littatafai ko sauraron kida na daga cikin hanyoyin ko sauraron kida na daga cikin hanyoyin da zasu iya taimakawa wajen samun nishai da rage damuwa kammalawa dudacewa wasu mata masu sanaa suna fuskantan kalubale da yawa yana da mahimmanci su kula da lafiyan su ta hanyar damuwa yadda ya kamata in kika ga kin kin gaji, ko kuma kin shiga cikin damuwa kiyi anfani da wayan nan hanyoyi dan dawo da kwanciyar hankalinki hakan zai taimaka wajen inganta aikin ki, da kuma lafiyan ki gabaki daya

Ɗaukan hutu a waje, wato muhimmancin hutu ga mata masu sana'a. A matsayinki na mace mai sana'a, ɗaukan hutu a waje yana da matuƙar muhimmanci don samun sabon kuzari da kuma rage damuwa. Yawanci mata masu sana'a suna fuskantar babban nauyi daga aiki, iyali da sauran al'amura na yau da kullum. kuma na iya haifar da gajiya da kuma damuwa wanda ke shafar lafiyarsu da kuma ingancin aikinsu. Fa'idojin ɗaukan a waje sun haɗa da: na farko, samun sabon hangen duniya yin hutu a waje yana ba ki damar ganin sabbin wurare da kuma jin daɗin yanayi wannan na iya taimakawa wajen samun sabbin ra'ayoyi da kuma inganta tunaninki. Na biyu, rage damuwa. Zama a waje musamman ma a cikin yanayi mai kyau kamar gandun daji ko bakin teku na iya rage damuwa yanayi na waje yana da tasiri mai kyau ga lafiyar hankali. Yana sa ki ji jikinki da kuma kwanciyar hankalinki duk sun miki daɗi. Na uku, motsa jiki. Ɗaukar hutu a waje, yana ba ki damar yin motsa jiki za ki iya tafiya, gudu ko kuma yin wasu wasanni na waje Motsa jiki na taimakawa wajen inganta lafiyar jiki da kuma rage tafiya. Na huɗu, sadarwa da abokai. Hutu a waje na iya zama lokaci mai kyau don haɗuwa da abokai ko kuma iyali. Yana taimakawa wajen gina dangantaka mai kyau da kuma samun goyon baya daga juna. Na biyar, kula da lafiya. A lokacin hutu a waje, za ki iya kula da lafiyarki ta hanyar cin abinci mai kyau daga kayan lambu ko kuma shan ruwa mai kyau. Haka nan na taimakawa wajen inganta lafiyar jiki da kuma ƙarfafa gwiwarki. Hanyoyin ɗaukar hutu a waje sun haɗa da tafiya a gandun daji Ziyarci gandun daji ko guraren shaƙatawa kuma za ki iya jin daɗin yanayin mai kyau wurin bakin teku. Idan kina da damar zuwa bakin teku ko ruwa, hakan. na iya zama hanya mai kyau don samun nishaɗi da kuma samun natsuwa. Shaƙatawa a wurin shaƙatawa. Zaɓi wuraren shaƙatawa inda za ki iya zama tare da karanta littattafai ko sauraron kiɗa. Hawan keke, idan kina son motsa jiki, hawan keke a cikin unguwarku ko kuma a kan hanyoyi masu kyau na iya zama hanya mai kyau don jin daɗin yanayi Kammalawa. Ɗaukar hutu a waje yana da matuƙar muhimmanci ga mata masu sana'a; yana ba su damar samun sabuwar kuzari, rage damuwa da kuma kulawa da lafiyarsu ta hanyar jin daɗin yanayi saboda haka ki tabbatar kin ɗauki lokaci don yin hutu a waje; ki ji daɗin rayuwa ki sabunta kanki sannan ki dawo da ƙarfi don ci gaba da gudanar da kasuwancinki.

Ra'ayoyi da al'adu kan shayar da nonon uwa a tsarin hausawa shayar da nonon uwa na daga cikin muhimman al'amura a cikin al'adan hausawa wannan tsari yana damatuƙar mahimmanci a cikin rayuwan iyali da al'umma kuma yana da wasu ra'ayoyi da al'adu suka shafe shi ga wasu daga cikin ra'ayoyi da al'adu da suka shafi shayar da nonon uwa a tsakanin hausawa na farko mahimmancin nonon uwa hausawa suna ganin nonon uwa a matsayin abinci mai inganci ga jarirai an yi imani cewa nonon uwa yana ɗauke da dukkan gina jiki da jariri ke buƙata don samun lafiya da kuma girma hakan nan anyi imanin cewa nonon uwa na taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki ga jariri na biyu lokutan shayarwa akwai lokutan da aka saba shayarwa wanda yawanci shine daga haihuwa har zuwa shekara guda ko fiye a cikin wannan lokaci ana ganin cewa shayar da nonon uwa yana taimkawa wajen gina kyakkyawan alaƙa tsakanin uwa da jaririn ta na uku hana shayarwa a wani lokaci wasu hausawa wasu da ra'ayoyi kan cewa bai kamata a shayar da nonon uwa ba idan uwa tana cikin damuwa ko kuma tana cikin halin rashin lafiya wannan yana nufi cewa yanayin tunani da lafiyar uwa na iya shafar ingancin nonon da take shayarwa na hudu shayarwa a wurin jama'a a al'adance anyi imanin cewa shayar da nonon uwa a cikin taron jama'a na iya zama abun kunya ga wasu wasu ma har suna jin kunya su shayar da jaririn su a wuraren taron jama'a wanda hakan na iya shafar yawan lokacin da jariri zai sha nono na biyar rashin shayarwa akwai wasu lokuta wanda mata ke fuskantar matsaloli wajen shayarwa kamar rashin isashen nono ko kuma wasu dalilai ga kiwon lafiya a irin wannan yanayi al'adar hausawa har da cewa ayi amfani da madadin nono kamar madara ta waje amma a matsayin wani zaɓi na ƙarshe na shida ilimin al'ada Akwai wasu karatun al'ada na musamman wanda ke koyar da mata yadda zasu kula da jaririn su ta hanyar shayar da su nono wannan yana nufin cewa akwai buƙatar ilimi akan yadda ake shayar da jariri da kuma amfanin nonon uwa na bakwai taimakon iyali shayar da nono uwa ba wai kawai alhakin uwa bane har ma da na iyali suna taka rawa wajen tallafawa uwa musamman ma wajen kula da lafiyar ta da kuma samar da abinci mai gina jiki don inganta nonon kammalawa shayar da nonon uwa a tsakanin hausawa yana ɗauke da mahimmanci a cikin al'adunsu ra'ayoyi da al'adun da suka shafi wannan tsari suna nuna cewa al'umma suna daraja lafiyar jariri da kum kyakkyawar alaƙa tsakanin uwa da jariri hakan nan na nuni da cewa akwai buƙatar cigaba da wayar da kan al'umma game da fa'idojin shayar da jariri da inganta tsarin kiwon lafiya ga mata masu juna biyu da masu shayarwa.

Magungunan gargajiya al'adar hausawa magungunan gargajiya suna da matuƙar mahimmanci a cikin al'adun hausawa a cikin wannan tsarin anyi amfani da tsirrai ganyayyaki da sauran abubuwan halitta don magance cututtuka da inganta lafiya ga wasu mahimman bayanai game da magungunan gargajiya al'adar hausawa na farko asalin magungunan gargajiya hausawa suna da dogon tarihi na amfani da magungunan gargajiya tun kafin zuwan turawa an yi imani cewa wannan ilimi ya samo asali daga kakanni wanda ya haifar da hanyoyi na musamman na magani da aka watsa daga gida' zuwa gida na biyu tsirrai da ganyayyaki ko nau'ikan tsirrai da ganyayyaki da hausawa ke amfani da su wajen magance cututtuka misali sun haɗa da zogale ana amfani da ganyen zogale wajen ƙarfafa garkuwan jiki da rage kumburi ganyen ɗaci ana amfani da wannan ganye wajen magance ciwon ciki ko kuma inganta narkewan abinci kankana ana amfani da kankana wajen rage zafin jiki da kuma magance cututtukan fata ta uku hanyoyin magani hausawa suna amfani da hanyoyi daban-daban wajen shan maganin gargajiya shan ganye ana yawan shan ganyayyaki a mastayin ruwan sha ko kuma a haɗa su da wasu abincin tafasa wasu ganyayyakin ana tafasa su don samun ruwan magani mutstsuka wasu lokutan ana mutstsuka ganyayyaki ko tsirrai don samun man shafawa ko kuma don amfani da su a matsayin magani na huɗu maganin ciwon ƙoda hausawa suna da magungunan gargajiya na musamman don magance cututtukan ƙoda an yi amfani da ganyayyaki da dama don magance matsaloli ƙoda na biyar alaƙa tsaknin likita da mai magani a cikin al'adar hausawa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin masu magani na gargajiya da likitocin zamani wasu mutane suna ziyartar masu magani na gargajiya kafin su tafi asibiti a yayin da wasu ke amfani da hanyoyi biyun don samun ingantacciyar lafiya na shida amfanin magungunan gargajiya magungunan gargajiya na bada taimakowajen magance cututtuka kamar ciwon kai zazzaɓi da ciwon ciki inganta lafiyar jiki ta hanyar ƙara ƙarfin garkuwar jiki samar da hanyoyin magani ga masu fama da cututtuka na musamman kamar ɗaukewar numfashi na bakwai ƙalubale duk da cewa magungunan gargajiya suna da matuƙar tasiri akwai ƙalubale kamar rashin tabbatar da ingancin su ta hanyar bincike na kimiya hakan na sa wasu su kasance cikin shakku game da amfanin su kammalawa magungunan gargajiya suna taka muhimmiyan rawa a cikin al'adun hausawa suna bada mafita ga mutane masu fama da cututtuka daban-daban duk da haka yana da kyau a cigaba da bincike kan ingancin waɗannan magunguna tare da haɗa su da ilimin kimiya don inganta lafiyar al'umma.

Magungunan gargajiya da hanyoyin kula da juna biyu a duniya a cikin al'adun gargajiya kula da juna biyu yana da matuƙar mahimmanci akwai hanyoyi da dama da al'ummomi ke bi wajen kula da mata masu juna biyu wanda hakan ya haɗa da magungunan gargajiya abinci da kuma hanyoyin shiryawa don haihuwa ga wasu daga cikin waɗannan hanyoyi da al'adu na farko kula da juna biyu a ƙasar hausawa hausawa suna da kyawawan al'adu don kula da mata masu juna biyu a cikin wannan tsarin akwai wasu mahimman abubuwa kamar abinci mai gina jiki mata masu juna biyu suna karɓar abinci mai gina jiki kamar hatsi nama da kayan lambu don inganta lafiyar su da lafiyar jariri ziyartar likita duk da cewa akwai magungunan gargajiya hausawa suna yawan ziyartar likita don samun kulawa ta musamman shirye-shiryen haihuwa akwai al'adan shirya taron haihuwa wanda aka fi sani da suna wanda ake yi don murnar haihuwar jariri na biyu hanyoyin kula da juna biyu a duniya akwai hanyoyi daban-daban don kula da juna biyu a sassa daban-daban na duniya ga wasu daga ciki a India akwai al'adan "griha pravesh" inda mata masu juna biyu ke shigowa cikin gida tare da yin addu'a don samun lafiya hakan nan suna amfani da tsirrai na gargajiya kamar turmeric don inganta lafiya a ƙasar Japan kuwa al'adar "Wizoku Kuyo" tana faruwa inda iyaye ke gudanar da taro don tunawa da jaririn da basu yi nasara ba hakan nan suna amfani da magungunan gargajiya don kula da lafiyar mahaifa a Afurka ta kudu al'adun gargajiya sun haɗa da ujama wanda ke nufin taimakon juna tsakanin mata masu juna biyu an yi imani cewa wannan yana ƙara ƙarfafa garkuwar jiki a ƙasar Amurka kuwa wasu al'ummomi suna gudanar da shirin blessing way wanda ke haɗa mata masu juna biyu tare don yin addu'a da bayar da goyon baya ga juna na uku, al'adun haihuwa a duniya al'adun haihuwa suna bambanta daga yanki zuwa yanki wasu daga cikinsu sun haɗa da a ƙasar Mexico ana gudanar da taron? wanda ke nufin zama a gida tsawon makwanni arba'in bayan haihuwa don samun hutu da kulawa a Najeriya kuwa akwai al'adan Ikku inda aka yi bikin karrama jariri bayan haihuwa tare da bayar da kyaututtuka ga iyaye a ƙasar Sin watau China ana gudanar da shirin? wanda ke nufin hutu na wata guda bayan haihuwa don inganta lafiya na huɗu mahimmancin goyon baya goyon bayan dangi da al'umma yana taka muhimmiyan rawa a cikin kula da mata masu juna biyu wannan goyon bayan na iya zama na tunani ko na jiki wanda ke taimakawa a wajen rage damuwa da inganta lafiyar mata masu juna biyu kammalawa kula da mata masu juna biyu yana da mahimmanci a cikin al'adun ko ina a cikin duniya magungunan gargajiya abinci da kuma al'adun haihuwa suna taka muhimmiyan rawa don tabbatar da lafiya ga mata masu juna biyu da jariran su yana da kyau a cigaba da girma waɗannan al'adu tare da haɗa su da ilimin kimiya don inganta lafiyar al'umma gabaki ɗaya

maganin raunika da kuma lafiyar jiki nada matuƙar mahimmanci a cikin al'ummarmu ga wasu hanyoyi da za a bi wajan magance raunika da kuma ciwan jiki musamman ma akan gwiwoyi mahaɗar gwiwa kafafu hannu baya da kuma tsokokin jiki hanya ta farko itace tsaftace raunika idan ka sami rauni abu na farko da zakai shine tsaftace wurin yi amfani da ruwa me tsafta da sabulu dan wanke wurin sannan ka shafa sinadarin kariya dan hana kamuwa da cututtuka hanya ta biyu itace daidaita ciwo idan ciwan ya zama me tsanani zaka iya amfani da magangunan rage zugi kamar ebro pain ko paracetamol wannan zai taimaka wajan rage zugi da kuma kumburi hanya ta uku itace sanya ƙanƙara a duba idan ana iya sanya ƙanƙara akan wurin da ya samu rauni wannan yana taimakawa wajan rage kumburi da zafi hanya ta huɗu itace hutu da kula yana da kyau a bawa jiki hutu domin ya samu damar murmurewa kada a matsa ko kuma ayi amfani da wurin da aka samu rauni har sai ya warke hanya ta biyar itace taimakon jiki aƙwai wasu hanyoyin jinya kamarsu magani ta hanyar motsa jiki da dai sauransu waɗannan zasu iya taimakawa wajan magance ciwan jiki na dindindin wannan yana taimakawa wajan gyara tsokoki da mahaɗar gwiwa hanya ta shida itace magungunan gargajiya aƙwai magungunan gargajiya kamarsu ganyan zaitun citta da kurkur waɗannan idan aka sasu a wurin ciwo suna da tasiri sosai domin suns rage kunburi da kuma zugi hanya ta baƙwai itace kula da lafiya yana da kyau a kula da lafiyar jiki ta hanyar cin abinci me gina jiki shan ruwa me yawa da kuma motsa a jiki a kai a kai dan gujewa kamuwa da ciwan jiki hanya ta taƙwas itace ziyartar likita idan raunin ya tsananta ko kuma ciwan ya zama me tsanani yana da kyau a tuntuɓi likita don samun ingantaccan magani ta hanyar bin waɗannan hanyoyi za a iya samun ingantaccan magani ga raunika ko ciwo da ciwan jiki kula da lafiyar jiki tana da matuƙar mahimmanci dan samun ingantatciyar rayuwa

da muke gani a wannan bidiyo [aaarhg] muna iya ganin hannu mai riƙe da kifi wannan daga gani masunci ne yayin da ya kamo kifi a cikin laka [arrgh] wannan wani salo ne na kamun kiifi wa'inda ake samun irin wa'innan nau'i na kifi dake iya rayuwa a cikin laka wannan nau'i na kifi suna da suna da wuraren da suke rayuwa kala wuri daban daban, suna iya rayuwa rafi suna iyayi a kwatami suna iyayi kuma a cikin laka saboda su sunada baiwan da komin ƙanƙantan iska a wuri suna iya yin rayuwa a wurin duk inda suka samu kansu suna iya yin rayuwa a wurin wa'innan manoma kuma kuma daga gani ƙwararru ne wurin wa'innan masunta daga gani ƙwararru ne wurin kamun kifi a irin wannan wuri mai laka laka dan wannan kifi yana zama a wurin eh kaman yanda muke gani wannan ya samu nasaran kamawa a cikin lakan yayin da ya ɗago don mutane su gani shi wannan nau'i na kifin ehh anace mashi mud fish ehh ana samun shine a wurare mai laka ahh kuma wannan ana iya samun shi a ruwa yana rayuwa kuma a inda isaka bai ba iska sosai inda ake da ƙarancin iska wannan kifi yana da baiwar rayuwa a wuraren [mmmm] wannan ehh kifi mai suna mud fish yana yana me zance yana iya ana iya samun shine a wurare kaman ehh ɓarayin asia ƙasashe ɓarayin asia da ɓarayin africa da ɓarayin newzealand anfi samun irin wannan kifi a wurin kuma wannan kifi da muke gani yawanci ana kiwon shi a gida musamman mata dake zaune a gida da wasu mazan kuma da suka karanci harkan ehh kiwo na noma suna suna kiwon irin wannan kifi ehh sannan wannan kifi baida cutarwa ana kiwon shine domin a ci shi a matsayin abinci naman shi nada zaƙi kuma yana da sauƙin sarrafawa ana iya soya shi ana kuma iya akasa don a kai kasuwa a dinga siyar wa ehh wannan kifi ne mai daɗin sha'ani mai me daɗin ci, sannan wannan kifi yana ɗaya daga cikin nau'i ne na abinci mai suna protein dan ana cin shi a matsayin abinci ɗaya daga cikin abinci me nau'in abinci mai suna protein wanda ke gina jiki ehh kowa yasan amfanin protein a jiki.

tarin fuka wanda alamomin cutar suka hada da tari mai tsanani ciwo aciki da kuma wahalar numfashi tarin fuka wani cuta ce mai karfi da take shafar huhu da kuma wasu sassan jiki ana yawan yadata ta hanyar iska wadanda ke nufin mutum na iya kamuwa da ita idan yasha iska na dauke da kwayar cutar daga mutum mai fama daga tarin fuka alamomin tarin fuka sun hada da tari mai tsanani ɗaya daga cikin manyan manyan alamomin tarin fuka shine tari mai tsanani wannan tarin na iya zama mai tsanani sosai yana iya cigaba na tsawon lokaci harma yana iya zama mai wahala ga mutum ya yi magana ko yayi wasu ayyuka na yau da kullum tarin na iya zama mai zafi ko kuma ba tare da zafi ba ko yana iya kasan cewa da fitar jini acikin tarin na biyu ciwo a jiki mutanen da ke fama da tarin fuka na iya jin ciwo acikin ƙirji musamman lokacin suna tari ko suna numfashi wannan ciwon na iya zama mai tsanani yana sa mutum jin rashin da daɗi ko kuma wahala wajen gudanar da ayyunkan yau da kullum na uku wahalar numfashi wahalar numfashi wani muhimmin alama ne na tarin fuka kuma yana iya jin wahala wajen samun ishashshen numfashi wanda hakan na iya sa suji gajiya ko suna jin zafi acikin ƙirjin su wannan na iya jawo mai tsanani masu fama da tarin fuka ko kuma masu fama da cuttuka? ko kuma wanda ke matsalolin lafiya sauran alamonin sun haɗa da baya ga wadanan alamomin da na lissafa akwai wasu alamomin da zaa iya lura dasu acikin masu fama da tarin fuka kamar jin gajiya ko rashin karfi zazzaɓi komai kankantarsa ko kuma zazzabi mai ɗaurewa rage nauyi ba tare da dalili ba wato rage ƙiba jin zufa acikin dare kammalawa tarin fuka cuta ce mai tsanani wace ke butar kulawa ta musamman idan mutum yana da alamomin da aka ambata yana da kyau ya nema kulawar likitoci don samun gwaji da magani maganin tarin fuka yawan ci na bukatar lokaci mai tsawo amma da kulawa mai kyau ana iya samun nasara wajen warkar da ita yana da matukar muhimmanci a guji yada cutar ta hanyar bin ƙaidojin kiwon lafiya da kuma kula da juna

fahimtar jagoranci a kiristanci wato tarihi da asalin jagorancin addinin kiristanci jagoranci a cikin addinin kiristanci yana da matukar muhimmanci wajen gina alumma da kuma temaka wa wajen bunkasa ruhaniya wannan tsari na jagoranci yana da tushe mai zurfi acikin littafi mai tsarki da kwai tarihin addinin kiristanci asalin jagorancin kiristanci jagorancin kiristanchi ya samo asali ne daga koyarwan yesu almasihu wanda ya kasance jagora ga almajiransa yesu yayi amfani da hanyoyi daban daban dan koyar dasu ya nuna musu yanda zasuyi rayuwa mai kyau kuma ya basu misalai yanda zasu jagoranci wasu wannan jagoranci na yesu ya kansance mai cike da kauna tausayi da kuma kulawa kayarwar yesu itace ta farko yesu ya horar da almajiransa ta hanyar tattaunawa misalai da kuma aikatawa ya koya musu game da ƙaidojin addini yadda zasu yi mu'amala da juna da kuma yadda zasu zama masu temako ga al'umma wannan ya nuna cewa jagoranci yana nufin ba kawai bada umarni ba harma na nufin zama misali ga wasu na biyu almajiran yesu almajiran yesu sun karbi wannan jagorancin sunci gaba da yaɗa wannan tsarin sun fara kafa ikilisiyoyi a ko ina acikin duniya suna jagorantar mutane zuwa yin imani da koyarwar yesu wannan ya haifar da gina al'umma masu karfi mabiya wanda ke temakawa wajen bunkasa addini hanyar jagoranchi a kiristanci jagoranci a kiristanci yana dauke da abubuwa da dama temakon juna jagoranci na nufin temakawa juna wajen samun fahimta game da addini da kuma kyawawan halaye wannan yana faruwa ta hanyar tattaunawa karatun littafi mai tsarki da kuma gudanar da taruka koyarwa masu jagoranci suna bayar koyarwa me inganci da mabiyan su wannan yana nufin koya musu game da dokokin allah inda zasu gudananr da rayuwansu bisa ga koyar wan kiristanci misali masu jagoranci suna zama misalai ga mabiyan su ta hanyar aikace aikace wannan yana nufin cewa sukan nunawa mabiyansu yanda zasuyi rayuwa mai kyau ta hanyar aikata abubuwan da suka koya kammalawa jagorancin kiristoci yana da matukar tsari a rayuwar mabiya yana temaka wa wajen gina al'umma mai karfi yana karfafa imani da kuma inganta kywawan halaye kara fahimtar asalin jagoranci daga yesu almasihu mabiya suna cigaba da yaɗa wannan koyar wa acikin alumominsu suna zama haske ga duniya

Fahimtyar alamar Abinci Fahimtar alamar abinci yana da matuƙar mahimmanci da lafiyarmu da kuma zaɓar abinci mai kyau. Alamar Abinci tana bayar d bayanai masu mahimmanci game abubuwan da ke cikin abincin da muke ci wannan yana taimaka mana musan abun da muke ci, musamman ma idan muna da wasu buƙatu na musamman ko kuma muna son ƙ are lafiyarmu. Abubuwan da aka sanya akan alamar Abinci, sun haɗa da; Na Farko: Sunayen Abinci. Alamar Abinci, tana ɗauke da sunan abinci, wanda ke bayyana a sarari wannan yana taimaka mana mu gane ko abincin yana daga cikin abin da muke so, ko kuma a'a. Na Biyu: Sinadarin Abinci. Wannan yana bayyana dukan sinadarin da akayi amfani da shi wajen haɗa abincin. Yana da kyau a duba wannan sa shi, musamman idan kana da wani sinadari da jininkan baya so ko kuma kana son gujewa wasu sinadarai kamar sukari, gishiri ko mai. Na Uku: Jimilar Kayan Abinci. Wannan yana nuna yawan abincin dake cikin kwali ko akwati, yana da muhimmanci, ta snin yadda za'a raba abincin. musamman idan kana kula da nauyin jikinka. Na Huɗu: Nau'in Abinci. Wannan yanabayar da bayani, game da adadin, kalori, da cabohydrate, fat, proteins, da kuma sauran abuwan jina jiki, a cikin kowanne kashi na abinci. miusamman, yan taimakawa wajen sain yadda abincin zai shafi lafiyarmu. Na Biyar: Ƙarin Bayani. Wasu Alamomi suna ɗauke da ƙarin bayani, kamar yadda aka sarafa abincin, ko kuma yana ɗauke da wasu sinadarai na musamman ko kuma anyi amfani da hanyoyin noma na zamani. Mahimmancin Fahimtar Alamar Abinci: ta haɗa da kula da lafiya. Fahimtar Alamar abinci, yana taimaka mana don zaɓar abinci mai lafiya. Idan muka san abubuwan dake cikin abinci, zamu iya gujewa abincin da zai iya cutar da lafiyarmu. Zaɓar Abinci Mai-kyau: Alamar zaɓar abinci tana bamu damar aɓar abinci mai inganci, mun iya duba sinadarin gina jiki don tabbatar da cewa, abincin yana ɗauke da abubuwan gina jiki masu kyau. Yin Shawara Mai-kyau: Idan muna son rage nauyi ko kuma kula da wasu cututtuka, kamar ciwon siga, fahimtar alamar abinci yana bamu damar yanke shawara mai kyau kan abunda zami ci. Kanmalawa: Fahimtar Alamar Abinci, yana da matuƙar mahimmanci, ga duk wanda ke son kula da lafiyarsa. Yin amfani da wannan bayanin, na alamar abinci, zai taimaka wajen zaɓar abinci mai kyau wanda zai inganta lafiyarmu, don haka yana da kyau mu dinga duba alamar abinci kafin mu sayi, ko mu ci wani abu.

Mahimancin rigakafi mahimancin rigakafi sun hada da na farko kariyya daga cuta rigakafi na daya da ga cikin hanyoyin da su ka fi tasiri wajen kare mutane da ga cututuka ya na taimakawa wajen gina jiki kariyya ba tare da haifar da cutar ba misali rigakafin cututuka kamar su tsenda ciwon hanta da dai sauran su yin rigakafin wadannan cututuka ya na rage kamuwa da su na biyu kariyya ga al'uma dan yawancin mutane su na yin rigakafi haka ya na taimakawa wajen kare wa'en da ba su yi kamar jarirai ko ma su fama da wasu cututuka wannan ya na nufin kariyya ga al'uma ga baki daya na uku amfanin tattalin arziki rigakafi na rage kudaden da ake kashewa wajen kula da lafiya ta hanyar hana kamuwa da cututuka za su bukaci magani haka nan, ya na taimakawa wajen inganta aiki ta hanyar rage yawan rashin lafiya na hudu lafiyar duniya rigakafi na taka muhimiyar rawa a cikin shirye shiryen lafiya na duniya misali shirin gabi ya na da kokarin samar da rigakafi da ga qasashe masu karamin karfi wanda ke taimakawa wajen rage banbance banbancen lafiya qalubale a tallan rigakafi qalubale a tallan rigakafi sun hada da na farko rashin gaskiya da qiyaya ga rigakafi daya da ga cikin manyan qaqubale shi ne yaduwar manyan bayanen karya game ga rigakafi wannan na iya haifar da qiyaya inda mutane ke zabura, ka da su yi rigakafi da kan su ko ga 'yayan su na biyu rashin samun rigakafi a wasu yankuna masamman a qarkara samun rigakafi na iya zama qalubale wannan ya hada da rashin asibitoci matsalolin supuri da kuma rashin isashen kayan rigakafin na uku al'adu da adini wasu al'adun gargajiya na iya shafar ra'ayoyi game da rigakafi a wasu al'umomi ra'ayoyin gargajiya na iya sapawa da hanyoyin magani na zamani wanda ke haifar da kin amincewa ga rigakafi na hudu tattalin arziki a wasu yankuna masu karamin karfi farashin rigakafi ko da kau kyauta ne na iya zama qalubale wannan ya hada da kudin supiri ko lokacin da aka rasa da ga aiki, dan zuwa wurin rigakafi hanyoyin inganta rigakafi hanyoyin inganta rigakafi, sun hada da na farko hada kai da al'uma hada kai da shuwagabanin al'uma a cikin tallata rigakafi na iya taimakawa wajen gina amincewa da karfafa gwiwan mutane su shiga ciki ma'aikatan lafiya na al'uma na iya taka muhimiyar rawa wajen wayar da kan mutane game da amfanin rigakafi

Barka da warhaka. A wannan fai-fai, an gwado mana ne, watto yadda wasu? suka fara rayuwar su na farko. Kamar yadda muka sani, rayuwar da akeyi rayuwar aure, wato rayuwa ne na mutane guda biyu. wato ma'ana; mace da namiji. An gwado mana ne yadda mace da namiji suka fara rayuwar su a karon farko. Yayin da kamar yadda muke gani an gwado mana wannan gida, gida ne da yake ɗauke da farin ciki, gida ne da yake ɗauke da murna, a cikin sa. Wanda wato suka gwado mana cewa masoya ne na gaskiya, yayin da kamar yadda aka sani ne, ko wani gida? kowa yana ɗaukar wato yanayin ayyukan sa. Kamar yadda muka sani, shi namiji ya kan ɗauki, wasu ayyuka da dama. Haka ita ma mace, ta kan ɗauki wasu ayyuka da dama, yayin da kowa da fannin da yake gudanar da yanayin ayyukan sa na cikin gida. Sannan, kamar yadda muka sani ne, bayan wato kowa ya ɗauki yanayin aikin sa, kamar namiji; shi zai fita ne yaje yayi aiki, sannan ya dawo gida ya ɗauki nauyin abincin da za aci, wato ƙuɗaɗe da za ayi amfani dasu a saya abubuwa a cikin gida. Ita kuma mace; takan ɗauki wato ɗawainiyar girki,? Sharan gida, wato da sauran su. Kamar yadda aka gwado mana, an gwado mana ne yanda ita macen ta tashi,? take gudanar da wato ayyukan cikin gidan ta da safiya, yayin da shi kuma namijin yake kwance a gado yake bacci, kafin a ta da shi. Ita an gwado ne, wato yayin da ta fara shiga madafa, inda ta fara amfani da yanka tumatiri, bayan ta yanka tumatiri, wato ta zo ta haɗa kaye-kaye, wanda ake mfani dashi wajen yin girki. Abinda ake nufi da girki a nan, wajen dafa abinci. Yayin da taje ta yayyanka kayan miyan ta, ta haɗa shi, ta ɗau wato tukunya ta ɗaura. Yanda ta fara girki, tayi girkin ta, ta gama. Bayan ta gama da wannan girki, ta koma taje tayi wato wankw-wanke, da goge-goge, na duk abubuwa da ta ɓata a wannan kicin. Wanda ya gwada mana cewa tana ɗauke wato da tsafta, na muhalli. Ta tsaftace muhallin ta, wato madafa, yanda tayi girke-girke. Sannan taje? ta tada namijin a bacci, yayinda yaga cewa ya ma makara da fita, wato i'zuwa wurin aikin sa, wato i'zuwa makarantar da yake koyarwa. Yayin da ta haɗa abinci, ya fito yana mai sauri, da ya fita ma a guje, wanda ya tafi i'zuwa wannan makaranta, wanda fitar sa ya tabbatar mana da cewa ya makara. Nagode.

? Yana da matuƙar muhimmanci wajen girbin abarba, saboda wannan shuka tana buƙatar ruwa sosai, musamman a lokutan da babu ruwa.? Ga hanyoyin noma da manoma zasu bi; amfani da ruwan sama da kyau. Manoma suna? ajiyar ruwa, a koguna kusa da gonakin, domin su rinƙa tara ruwan sama. Wannan zai taimaka a? lokacin da ruwan sama bai iso ba. Irin tsarin ban ruwa na zamani;?? idan manoma suna da damar amfani da fasaha, suyi ƙoƙari suyi amfani da ban ruwan? na bututu. Wannan tsarin? yana ba shuka ruwa kai tsaye, ta ƙasa inda tushen ta yake, ba tare da ɓarnata ruwan ba.? Dabarun kiyaye danshi a ƙasa; manoma su?? rufe ƙasa da tarkacen shuka ko ganye, domin hana wannan busar da danshi da sauri, hakan zai taimaka wajen rage yawar? buƙatar ruwa.?? A shuka abarba a wuraren da? ƙasa ke da kyau, yana riƙe ruwa amma ba inda yake tara ruwa ba, ko ruwa ke kwanciya. Amfani da rijiyoyin burtsatsai; idan gonar tana gurin da babu kogi, ko datsen ruwa, manoma zasuyi amfani da rijiyar burtsatsai, ko rigiyar gargajiya don samun da ruwa. Saita lokacin shuka dai-dai da damina; idan an shuka ta dai-dai da lokacin da ruwan sama zai fara, za a samu sauƙin amfani da ban ruwa musamman? a farkon girbi. Ƙirƙira tankuna na ruwa; manoma na iya tono tafkuna a cikin gonakin su domin tara ruwan sama. Wannan ruwa za ayi amfani dashi a lokacin da ruwan sama ya tsaya, ko a lokacin na rani. Wannan hanya tana da matuƙar muhimmanci musamman a yankunan da aka fama da rashin ruwa. Yin amfani da fasahar ban ruwa na tankoki; wannan tsari yana aiki? kamar ruwan sama. Ruwa yana fita daga bututu, yana yayyafawa saman shuka,? kamar ruwan sama, yana taimakawa idan gonar tana da girma, ko kuma? inda ake son rarraba ruwa ko ina a ciki. Zaɓin irin ƙasar da ya dace; manoma su zaɓi ƙasa mai kyau wadda zata riƙe ruwa, ammam ba mai haɗari ga ambaliya ba. Idan ƙasa tana da kyau wajen ajiyar ruwa, shukar ba zata sha wahala da sauri ba ko da ruwan sama ya tsaya a wannan lokaci.?

allurar riga kafi allurai wanda a hausa ake kira allurar riga kafi suna da matukar mahimmanci wajen kare mutane daga cututtuka masu yaduwa sune hanyoyin da aka tsara don taimakawa jikin mutum da gina kariya daga kwayoyin cuta ko kuma gabobi yadda allurai ke aiki allurai suna aiki ta hanyoyi dake koyar da tsarin garkuwar jiki yadda zai iya ganowa da kuma yakar kwayoyin cuta hanya mafi yawanci itace na farko fitar da kwayar cutar ana shigar da karamin addadin kwayar cutar ko gubobi a cikin jiki wanda ke iya zama a cikin salona kwayar cuta da aka kashe ko kuma wani bangare na kwayar cutar na biyu iya kariyar garkuwar jiki jikin mutum ana amsawa daga wannan karamin adadin ta hanyar gina anty bodies wadanda ke taimakwa wajen yakar kwayar chutar idan mutum ya kamu da ita daga baya na ukku tsabtacewa idan mutum ya kamu da cutan daga baya garkuwar jikin sa kana da ilimin yadda zatayi maganin kwayar cutai saboda ta riga ta fuskance ta mahimmancin allurar riga kafi na farko kariya daga cuta allurai suna taimakawa wajen rage yaduwar cututtuka kamar dipteriya shan inna kyanda ciwon anta da sauran su kare al'umma da mutane da yawa sunyi allura hakan yana rage yaduwar cututtika a cikin al'uma wanda ke taimakwa wajen kare wadanda basuyi allura ba ciwo kai tsaye ta hanyar yin allura ana iya gujewa mummunan sakamako da cututtuka kamar ciwon kai tsaye ko mutuwa nau'in allurai allurar riga kafi ta yara shine na farko wadannan suna cikin suna cikin tsarin allurar riga kafi na yara wanda ya hada da dipteriya da shan inna na biyu allurar riga kafi na manyan mutane haka nan akwai allurar riga kafi don manya kamar allurar ciwon anta da kuma allurar zazzabin cizon sauro na ukku allurar riga kafi na musamman wasu allurai suna bukatar ayi su kafin tafiya zuwa wasu kasashe don gujema kamuwa da cututtuka dake yaduwa a wuraren kalubalai rashin saawa wasu mutane suna nuna rashin sha'awa ko shakku game da yin allura saboda ra'ayoyi ko labarai marasa tushe rashin samun alluraa wasu yankuna rashin kayayyaki aiki ko rashin ilimi ko allurai na iya kawo cikas ka samun allura kammalawa allurai suna taka mahimmiyar rawa wajen kare lafiyar jama'a ko kuma wajen rage yaduwar cututtika yin allura a lokacin daya dace yana da matukar mahimmanci don tabbatar da cewa mutum yana samun kariya daga cutiuttika masu hatsari

Kulawa da bectoci, wato rage yawan bectoci da yaɗuwar ƙwayoyin cuta. Kulawa da bectoci yana da matuƙar mahimmanci, wajen rage yaɗuwar cututtuka da ke yaɗuwa ta hanyar bectoci kamar ƙwari, tsutsotsi, da sauran dabbobi, wannan yana da tasiri na musamman a cikin cututtukan da ke yaɗuwa kamar zaɓɓin cizon sauro, zazzaɓin daji, hanyoyin rage yawan bectoci sun haɗa da na farko, tsaftace muhalli, shan tsaftataccen ruwa bectoci kamar sauro suna haifar da juyin ruwa cire duk inda ruwa zai taru yana taimakawa wajen rage yawan sauro, tsaftace wurare tsaftace wuraren zama da shuke-shuke da ke yiwa bectoci mafaka yana taimakawa wajen rage yawan su. Na biyu amfani da magungunan ƙwayoyin cuta magungunan kashe ƙwari, amfani da magungunan kashe ƙwari, a cikin wuraren da bectoci ke yawan yawo yana taimakawa wajen rage yawan su, tsaftace gidaje amfani da magungunan kashe ƙwari a cikin gidaje na iya rage yawan bectoci kamar ƙwari. Na uku, yin tashoshin rigakafi, kayan kariya, amfani da kayan kariya, kamar kayan rufewa na iya hana sauro shiga cikin gidan mutum, rufewa, amfani da rufin gado da aka yi, daga kayan kariya yana taimakawa wajen hana cizon sauro, rage yaɗuwar ƙwayoyin cuta, sun haɗa da na farko, ilmantar da jama'a. Wayar da kan jama'a. Ilmantar da jama'a akan hanyoyin kariya daga bectoci, yana da matuƙar mahimmanci, wannan ya haɗa ilmantar da su, kan yadda za su kare kan su daga cizon sauro, ko kuma kamuwa da cuta. Na biyu rigakafin ƙwayoyin cuta, allurar rigakafi akwai wasu lokuta ana iya samun allurar rigakafi, ga wasu cututtuka kamar zazzaɓin cizon sauro, wanda zai taimakawa wajen rage yaɗuwar ƙwayoyin cuta. Na uku, kulawa da lafiya, duba lafiya, duba lafiyar jama'a, a kai a kai don gano masu fama da cututtuka a cikin lokaci yana taimakawa wajen daƙile yaɗuwar ƙwayoyin cuta. Kammalawa, kulawa da bectoci na da matuƙar mahimmanci, wajen rage yaɗuwar ƙwayoyin cuta, ta hanyar tsaftace muhalli, amfani da magungunan kashe ƙwari ilmantar da jama'a da kuma amfani da kayan kariya, zai iya rage yawan bectoci da kuma hana yaɗuwar ƙwayoyin cuta, wannan yana taimakwa, wajen inganta lafiyar al'umma ga ga baki ɗaya, ku yi amfani da hanyoyin kariya wanda suke na musamman, wanda za su ba ku kariya daga kamuwa da cuta don inganta lafiyar mu, da na al'ummar mu ga baki ɗaya.